Inka nyinshi bazituye bajanye kuragira kugira zirishe ubwatsi, zikaba zifise akamaro kanini k'ubantu kuko zitanga amata, akavamwo n'amavuta yayo hamwe n'amase bakoresha mu kurima.

Umurima munini, bahejeje kurimiramwo, abantu bakaba bariko barimbura amakaroti, hamwe n'imboga , kugira bazitware kw'isoko bazishore, bongere banazirye.

Ikirere co hejuru ,uruzi runini, ishamba rikaba ryuzuyemwo ibiti vyishi n'ivyatsi aho wohasanga keshi ibikoko bitandukanye kandi biteye ubwoba cane.

Amafi barovye mu kiyaga kinini bakoresheje urusenga, bakaba bazizanye kugira, baziteke; izindi bazishore mu soko, kugiciro ciza cane.

Ibiti, amabuye manini, amazi ava hejuru atemba agafatanya n'uruzi rwisesa mubindi biyaga hakaba ari ahantu abantu bakunda kuza kuhatembera kuko hasa neza.

Ibiti vyinshi ivyatsi umwuzure w' amazi abantu bakabayeko barajabuka bakoresha ubwato uko ikiyaga ca shitse mw'ibarabara bakabura ingene bagenze.

Imbata niibikoko vy'itungwa abantu barabikunda kubera baravyorora bakongera bakanabidandaza mw'isoko, kuko inyama yayo iryoshe ikaryohera abantu benshi.

Uruzi runini umuntu ariko aroberamwo amafi menshi kugira azitware kw'isoko azidandaze bazimugurire ku mahera menshi, inyama yayo ikabe inaryoshe cane abantu bakaba bazikunda gose.

Ikirere co hejuru, imisozi amazu ivu ritukura umurima munini abantu bashobora kuza bakarima, bakimbura ibikwiye bishobora kugaburira umuryango wabo kandi bagahaga.

Ikirere co hejuru ibiti vyinshi batera iruhande y'uruhome y'urupangu ibarabararyikaburimbi zi cako abantu n'amaguru canke igendeshwa z'imodoka.

Ingurube nini iriko ironsa utubuguru twayo tukiri duto kugira zizokure neza, zivyibushe, zikomeye, bakaba bazisasiye ibishishwa vy'ibigori hasi abe ariho zirara.

Ibiti, inka nyinshi baragiye, batwaye kurisha ubwatsi kugira zitahe zibimeze neza zihaze, zikaba zitanga amata n'amase bakoresha mukurima.

Ikirere co hejuru, ibiti, inzu, inkoko nyinshi ziri hanze ziriko zirondera utwo birya, udusiba udukoko dutoduto zikaba zifise akamaro ku bantu kuko bazorora.

Ikirere co hejuru imisozi biremire ibiti vyinshi ivyatsi umurima munini washobora kurimiramwo ibitego bitandukanye bakongera bakimbura.

Ibiti vyinshi abantu benshi bazituye inka zabo bazitwaye kurisha ubwatsi zikaba zifise akamaro kanini mu gutanga amata n'amavuta yayo, n'amase bakoresha mu kurima.

Abantu bariko badandaza ivyamwa butandukanye cumwembe, amatunda hamwe n'imicungwe, ivyamwa biryoshe bukunzwe nabantu , kuko abana nabone barazikunda .

Umuntu, ariko akurakuo inka ugerarayo yuko ikomeye imeze neza irya neza uko ifisa akamaro wo gutanga amata n'amasi bakwesha kenshi mubiterwa kugira zimere.

Inkoko nyinshi ziriko zirya udukoko dutoduto ,zikongera zikanarya n’umuceri, zifise akamaro kanini ku bantu Kuko zitanga amagi kandi inyama yazo ikaba iryoshe cane .

Ivyamwa vyinshi ,umwembe ,itunda, imicungwe, bazanye kw'isoko ,kugira babidandaze, akaba ari ivyamwa bifise akamaro k'umubiri w'umuntu no kumwana agikura.

Ibiti vyinshi utuyira tubiri abantu bacako n'amaguru bariko baragenda m'urugendo, ivyatsi umurima munini w'ibigori bitarera hataragera yuko barya.

Ishamba rinini ryuzuyemwo ibiti vyinshi n'ivyatsi, hariyo n'akayira k'ivumbi abantu kenshi bacako kugira baharengane bashike ahantu hameze neza hadateye ubwoba.

Ivyatsi imisenyi, imbata nyinshi zikunda kuja m'uruzi abantu bakaba bazikunda kuko barazitunga, bakongera bakanazirya ziraryoshe.

Ingona nini ibikoko vyambere biteye ubwoba biba mu mazi bifise imibiri ikomeye n'umunwa mureremure abantu barazitinya kuko zirya inyama mbisi kandi nabone zobarya kuko ziteye ubwoba.

Ivyatsi vyinshi, uruzi runini rwuzuyemwo imvubu nyishi zifise imibiri ikomeye zikaba zinatinyitse ziba mumazi zikongera zikanavayo zigiye kurya ivytsi.

Uruhome, amabuye, ivyatsi, umurima bashobora kurima ibiterwa bitandukanye Hama bakanimbura bakabidandaza canke bagategekanya muri kazoza kugira babirye.

Inka nyinshi bazituye bajanye kuragira ziishe ubwatsi , zifise akamaro kanini, kubantu kuko zitanga amata meza ikongera ikanatanga n'amase bakoresha kenshi mukurima

Imisozi , ivyatsi vyinshi , ibarabara ry’ivu , abana bavuye kuzana ibiti abavyeyi babo babatumye kugira babikoreshe mu gucana canke mukuzitira.

Imisozi miremire, ibiti vyinshi, ishamba rinini huzuyemwo ivyatsi, abantu bashobora kuza bakaharima bakahimbura ibiterwa bitandukanye bakabidandaza.

Umurima munini w'amashu, umuntu akaba ariko aravomera umuti ,kugira zizokure neza Kandi ziryoshe zikaba zinakundwa n'abantu kuko baraziteka mumazi ashushe.

Ingurube nyinshi ziri mukigangara zayo, zikaba ar'ibitungwa Abantu batunga kugira bazishore kw'isoko bakongera bakanazirya kuko inyama yayo izimvye cane Kand' iryoshe.

Ivyatsi, umusenyi wo hasi, imbata nyinshi, inyoni yera ihagarara ku mazi ifise umunwa munini yirira udufi dutoduto cane gose.

Igiti, ikiziriko, igendeshwa y'imodoka nini irimwo inka nyinshi batwaye gushora mw'isoko kugira bazibagurire ku mahera menshi.

Ibiti bitoyi bateye ku murima kugira bizokure bizane amashami manini n'ivyamwa vyayo abantu kenshi babitera mu gihe c'invura kugira bizokure neza.

Imisozi yo hejuru ama nzu menshi ibiti batera indani mu rugo kugira zitange akayaga keza ivyatsi akayira kivumbi hacamwo abantu.

Ibinini, abaganga baha abantu barwaye , baremvye bari mubitaro canke iwabo kugira bagarukane amagara meza , bongere gusubira kukazi canke mumurimo boba barimwo .

Imandarine zinshi ziri kw'isoko umuntu akabayeka zidandaza ukabeye keza abantu bakaba ba bazigura cane, kuko zifvyoshe akaba ari vyamwa isa akamaro ku mubiri w'umuntu.

Ikirehe co hejuru igisagara kinini suzuyemwo amazu menshi ibiti umusenyi wo hasi ivyatsi umurima washaba kwimiramwo ibitero bitandukanye.

Ikirere co hejuru, ibiti vyinshi, akayira k'ivumbi abantu bacako iyo bagiye mu rugendo bariko barirenganira bisanzwe, umurima munini abantu kenshi barimirako.

Imandarine, ivyamwa vya mbere biryoshe bisosa bifise akanovera. Abantu bakaba babikunda, barabirima iyo babirimye bararindira zibanze zishe kugira barinde kuzamura.

Inka nyinshi bazituye kugira zigende kurish'ubwatsi, abantu bakaba bazikunda kuko zitang'amata, amase bakoresha mukurima, ibiterwa bitandukanye.

Inka, umuntu akaba ariko arazikama azikuramwo amata menshi kuko aba aryoshe, kandi agashobora kuvamwo n'amavuta yayo, zikongera zikanata n'amase.

Abantu bariko uruzi runini n'ubwato bagiye kuroba kugira bazodandaze amafi bongere banazirye kuko ifise inyama nziza kandi iryoshe cane.

Ibiti ivyatsi vyinshi amababi umusambi ifise izosi rirerire, yirabura uyisanga kenshi mu mwonga ahantu hari amazi menshi. Igurukira mu misozi.

Ibiti vyinshi inuma yera ubwoko bw'inyoni iguruka kiree co hejuru akanazitunga mu rugo uko zisa neza, kandi zikaba zirya nuduciri.

Ivyatsi, ibiti, imbata nyinshi ziriko ziraba inyoni zera. Zifise umunwa muremure, turya udukoko two mumazi nk'udufi, zikongera zikanaguruka.

ikirere cohejuru, imisozi miremire, ivyatsi vyinshi ,ibiti ishamba riteye ubwoba usangamwo Ibikoko bitandukanye Kandi biryana ,abantu bakavyirinda cane gose.

Itabi nyinshi abantu bazidomeka bakazinywa bagafa mmotsi kanshi nzibis akamaro, kuko ziragwaza zigatuma abantu bapfa, kandi batanaramba.

Itunda nyinshi bamuye ku murima waco zikaba zifise akamaro kuko ari vyamwa bifise akanovera iryoshe ikongera bakana zidandaza kw'isoko.

Umurima munini w'ibigori, Abantu bakaba babikunda kuko zifise akamaro kanini, ziraryoshe iyo bazokeje canke bakaziteka mumazi ashushe usanga zifise akanovera.

Umurima munini w'ivytasi, akayira kivumbi hasi, inzu nini yamatafari, ikirere co hejuru, abantu bari mu rugendo.

Ikirere co hejuru, ivyatsi, ivu ryo hasi abantu, inka barinda kuzirika amaguru kugira bakuremwo amata menshi bayakoremwo n'amavuta.

Ikirere co hejuru ibicu imisozi miremire imisenyi yo hasi nyinshi, uruzi runini abantu kenshi bahatemberera n'ubwato kuko batohogera usanga ari hanini gose.

Ivyatsi, imirima, aharimye n'ahatarimye, ibiti vyinshi, ikirere co hejuru, imisozi miremire.

Imisozi, Ibicu, ikirerere co hejuru, ibiti vyinshi, imisenyi, ivyatsi, imirima bashobora kurimiramwo, bakongera bakanimbura ivyo bateye.

Uruhome inkono y'ishugwe kenshi usanga imbere y'urugo yerekana ubwiza bw'inzu. Abantu bakaba bazikunda kuko usinga zitazimvye kandi zifise akaranga nu muco.

Mandarine imwe itonoye N’iyidatonoye bikaba ari ivyamwa biryoshe vyambere bisosa bifise akanovera mukanwa kandi babitera mu mirima bakazimbura bakanazigurisha.

Umurima munini, umuntu arigushira umuti kuvyatsi vyinshi, bifise akamaro kunka baraziha kugira zirishe ,bakongera bakanazisasira, abantu barazitunga bakanazishora.

Abagabo babiri bakaba bariko bakama inka ishobora gutanga amata hakavamwo n'amavuta yayo. Ifise akamaro kanini kumubiri w'umuntu ikongera ikanaryoha.

Ivyatsi vyinshi vy'ibara ritoto , intebe z'imbaho , ibiti vy'amatete , ibarabara, impome, inzu n'ikirere co hejuru.

Inzu, ibati ishamba rinini ryuzuyemwo ibiti nibitoke , ivyatsi amashurwe, ikibanza kinini bashobora kurimiramwo hama bakimbura .

Ikirere co hejuru, ivyatsi vyinshi, akayira, ivumbi ryo hasi, ikidumu cera, abantu bari mu rugendo bikoreye ibiti bibafasha gucana.

Imisozi, ibiti vyinshi vy'ibitoke, imisenyi yo hasi, ivyatsi, umurima munini abantu bashobora kuharimira ibiterwa bitandukanye bakanimbura.

Ikirere co hejuru, ibiti vyinshi , umurima munini nivyatsi, uruhome rwamatafari, inzu yamabati babamwo abantu kugira ntibarare hanze mwibarabara.

Umwana impene zine ikirere co hejuru imisozi ibiti ihene zibiri zikuze zibiri zito umwana atwenga.

Ibirago vyinshi vyuzuyemwo ivyamwa, imyembe, imihwi, imicungwe hakaba hari n'abantu baje mw'isoko kugira babigure babitahanir'abana.

Umurima muremure w'ivyatsi, butoto, impome z'amatafari, ibiti vyinshi, amazu , n'ikirere co hejuru.

Ikirere co hejuru ciza gikayangana, imisozi mire mire, ivumbi ryo hasi, ivyatsi, ibiti vyinshi, umurima munini bashobora guteramwo ibitungwa bitandukanye.

Uruzi runini, ivyatsi vyinshi, imvubu zitatu, zikaba zifise imibiri ikomeye zica mumazi zije kurusha hama zigasubirayo, kwiberayo .

Ikirere ciza co hejuru ,imisozi miremire, ishamba rinini, ryuzuyemwo ibiti ivyatsi n'imisenyi bashobora kuharima bakimbura bakarya.

Urugo runini ivyatsi, igiti, amababi, inzu yera nziza ibamwo abantu n'amategura hejuru.

Ibiti vyinshi amababi, umuntu arimo kuragira inka ikuze y'amahembe iri mukurisha ivyatsi, itanga amata hamwe namase.

Ikirere co hejuru, ibiti, inzu, amabati, uruhome rw'amatafari, umurima munini, aho barimye, aho bateye ingano n'imisenyi yo hasi.

Ikigangara cinka y'ikizungu ifise akamaro kanini m'ubantu barayiragira bakayikuramwo amata meza, amavuta yayo hamwe namase bakoresha mukurima.

Ibiti , vyinshi , amababi , inyoni , iguruka , mu kirere co hejuru ifise umunwa usongoye irya udukoko duto duto.

Imifuko myinshi yera, ivumbi ryo hasi, akayira, ibiti, amababi, ikirere co hejuru,i nzu, n'ibati.

Ikirere cohejuru, ibicu, ibiti vyinshi, ishamba nini, kenshi usangamwo hari ibikoko vyinshi bitandukanye, abantu nibo bakunda kubitembereramwo iyo bahagiye ntibahaguma.

Ikirere cohejuru, imisozi miremire, ibiti, ivyatsi umurima munini ushobora kurimiramwo ibiterwa bitandukanye ukongerako nimvura.

Ishamba rinini, ibiti vyinshi, ivyatsi, amabuye, amazi atemba ava hejuru atibuka hasi agafatanya n'uruzi runini cane gwose.

Ikiyaga kirekire, umusenyi yirabura, inyoni yo mu mazi, ibiti, ivyatsi y'ibara ribisi, umusozi.

Ikirere co hejuru, umurima munini wivyatsi umugore akaba yagiye kuragira inyana yiwe kugira irishe ikure neza ikomeye , ishobora gutanga amata meza Kandi menshi .

Ishamba, uruzi runini abantu bakaba bari m'ubwato bariko baragenda bagiye kuroba kuko babikora mw'ijoro bagakoresha urutsinga bategesha ifi n'udukoko duto.

Ibiti vy'ibitoki vyinshi abagabo bainka biri bariko bakamwa inka, ikaba ishobora gutanga amase ikongera ikanatanga amata menshi. Kandi hashobora kuvamwo amavuta yayo aryoshe.

Indimu, umwembe, imicungwe, amabungo, ivyamwa vyinshi bifise akamaro umubiri w'umuntu kandi bikaba bifise n'akanovera karyoshe.

Ikirere co hejuru, ikiyaga, ishamba rinini rivuyemwo ibiti, imisenyi n‘ ivyatsi vyo hasi, imisozi bashobora kuharima .

Umurima munini w'ibigori bakase, ibiti vyinshi vy'ibitoke, umusenyi wo hasi, inzu y'amatafari n'ikirere co hejuru.

Imvumbi hasi abantu bari mukazi buzuza ibidumu amata bakoresheje indobo yera nakayungiro kugira bazishore bazishize murudandazwa .

Ivyatsi vyishi Ibiti amababi umusenyi wohasi inkorofani umugore yambaye inkoforo kugira yikingire izuba ariko yegeranya ivyiwe yimbura ivyo yarimye.

Ikerere co hejuru, amazu menshi, amabati, impome, abantu, ibigendeshwa, umurima munini w'ibigori, akayira k'ivumbi, ivyatsi.

Amabuye hasi, menshi , umusozi uvamwo amazi ,ava hejuru atemba ,ibiti birimwo amashami asa n'urwatsi rubisi.

Ikirere co hejuru, inzu y'amatafari, amabati. Umuryango munini urimwo abana, abagore uvuye kuzana ibiti baza gukoresha uyu musi.

Ikirere co hejuru, igiti kinini camababi menshi ,uruhome rwamatafari umuntu ari kurugendo , ingendeshwa yimodoka yera iri kwibarabara, umusenyi wo hasi .

Ikirere co hejuru, imisozi miremire, ivyatsi vyinshi, ibiti, amababi, ikiyaga kinini hacamwo abantu nubwato bashaka kujabuka.

Ikirere co hejuru. Imisozi miremire. Ibiti vyinshi, ivyatsi, Ikiyaga kinini inyoni yera iguruka igendera no hejuru mumazi.

Ibikoresho vyo kwa muganga , urushinge bagutera k'umutsi kugira umuti ushike ningoga mumaraso, ibinini banwana n'amazi baha uwurwaye kugire atore mitende.

Ubwato, uruzi runini ,ishamba, ibiti , ivyatsi vyibara rutoto ikirere co hejuru .

Ikirere co hejuru, imisozi umusenyi wo hasi ingoma abantu igiti kizibiye inka bagiye gushora .

Imodoka nini, umuntu, ikiziriko, igiti kizibiye inka zigiye gushorwa ikirere co hejuru.

Ikirere co hejuru, Igiti kirekire c’amababi meshi, ibarabara ry'ikaburimbi ricamwo imodoka, Abantu bari murugendo umwe arikugurisha ikaranga n'ibiyoba

Ibiti vyinshi amabati ikigangaya kinini cuzuyemwo inka z'ikizungu zitanga amata meza, amavuta yayo hamwe n'amase, kenshi bakoresha m'ukurima.

Ikirere co hejuru ibiti vyinshi n’ibitoke umusenyi wo hasi ivyatsi abantu bari mu bikorwa vy’amaboko yabo.

Abantu bariko baregeranya amafi , bayashira mumifuko, bazitwara kuko ariyo bazokoresha bariko bararima ibiterwa kugira bikure ningoga Kandi bikure bimeze neza bikomeye .

Ibiti vyinshi umurima munini w' ibigori bitarera abantu bakaba bariko barazivomera imiti kugira zizokure neza zikomeye ziribwa abantu abantu bakaba bazikunda cane.

Ikirere co hejuru, ibiti, umuntu ari hagati y'ibigori bitarakura ariko avomera umuti kugira ngo bizokure neza bifise akanovera bikayangana.

Ikirere co hejuru, ibiti, umuntu ari hagati mu murima munini w’ibigori utarakura avomera umuti kugira bikure bikomeye ,biryoshe bifise akanovera karyoshe .

Umugabo, ariko avomera umurima wo muceri umuti ugira bizokure neza bivise akanovera n'akamote abantu bakaba bazikunda, kuko ari iigiterwa kiryosha.

Ikawa nyinshi iri ku birago abantu barimye bakimbura bakaba bazikunda iyo bakagize nk'icayi kuko barakanywa iyo barushe ugasubira gukomera.

Ikirere co hejuru, ibiti vyinshi, umugabo ariko agendera hagati y'umurima bahejeje kurima afise umuti agiye kuvomera kubindi vyatsi vyasigaye batarimye.

Ikirere co hejuru, ibiti, ibigori, ivyatsi, umuntu ari mu murima mugusasa amase kugira ahakwize ahantu hose.

Ivyatsi vyinshi akayira kivumbi , abagabo babiri bariko baregeranya amase yinka bazokoresha mundimo kugira batume ibiterwa bikura neza Kandi bikomeye .

Umurima munini witomate, umuntu arazivomera umuti , kugira zikure neza iyo zihiye zica zitukura bagaca bazamura bakazikora mwisosi, ziba zifise akanovera.

Umurima munini w'imboga, umuntu ariko agendera hagati avomera umuti, kugira bizokure bimeze neza bikomeye , ibiti amababi yayo.

Ikirere co hejuru ibiti vyinshi abantu bari mu mirirma y'ibigori bavomerera umuti kugira bikure neza bikomeye, biryoshe bifise akanovera.

Umuntu agendera hagati y'umurima asukamwo umuti, kuko umuceri ufise akamaro kanini ku bantu. Kenshi bawutera hafi y'uruzi kugira bikure neza.

Umuntu ari hagati y'imirima y'imboga ariko avomera umuti kugira bikure neza hazogere kw'imbura bikomeye bimeze neza bashobora k'ubiteka bakumva biryoshe .

Isahani irimwo amafiriti menshi n'ifi yokeje neza, abantu bakaba bazikunda kuko inyama yayo yoroshe, ikaba inakenewe mu mubiri w'umuntu, kandi usanga ziryoshe.

Ifi nyinshi zumye bacagaguye, mu kuziteka kenshi barazikaranga usanga zifise aka novera kandi ziryoshe, abantu bakaba bakunda kuziroba kugira baziteke.

Ifi barovye mu mazi bakoresheje urusenga, bakaba bayitwaye kw'isoko kugira bayindandaze kuko ifise akamaro kanini ku bantu, inyama yayo ikaba yoroshe.

Ifi yo mu mazi barovye bakoresheje urusenga runini bakaba bagira bayibage kugira bayiteke abantu bakaba bayikunda kuko inyama yayo yoroshe kandi iryoshe ikaba itanga inkomezi.

Ibigega vyinshi vyuzuyemwo ifi abantu bakaba bahejeje kuziroba mu mazi menshi bakoresheje urusenga runini, kenshi bakunda kubigira mw'ijoro kuko niho biborohera.

Isahani irimwo indimu bakasemwo kabiri, n'amafi bahejeje guteka, biryoshe bifise akamaro abantu bakaba bazikunda kenshi ziratanga n'inguvu zinshi.

Ifi bahejeje kuroba mu mazi menshi bakoresheje urusenga bagira bazitware kw'isoko kuzidandaza ku giciro ciza, abantu bakaba bazikunda kuko inyama yayo yoroshe cane.

Uruzi runini ibiti vyinshi gishamba kenshi usangamwo ibikoro biteye ubwoba biryana nu co rituma abantu kenshi batagendera, kuko biba biteye ubwoba cane.

Ivyatsi vyinshi, abarovyi bavuye kuroba bakoresheje urusenga runini ifi nyinshi, kugira bazidandaze bongere banazirye, bifise n'akamaro kanini ku bantu n'inyama yayo iroroshe.

Amafi menshi bahejeje kuroba bashize hamwe kugira babitware kw'isoko babidadandaze, abantu bakaba bazikunda kuko inyama yazo zoroshe kandi zikaba zifise akamaro kanini k'umubiri w'umuntu.

Ipiripiri nyinshi, Ifi zibiri bariko barotsa kugira bazirye zikaba zifise inyama yoroshe Abantu bakaba bazikunda kuko ziryoshe cane gose zifise n'akamaro kanini k'umuntu.

Urutaro rurimwo amababi n'ifi barovye mu mazi menshi bakaba bariko bashaka kubwira abayiteke bayige ikabafise n'inyama yoroshe abantu bakaba bazikunda uko ziryoshe.

Isoko nini irimwo amafi menshi ,ayatetse n’ayakiva mu mazi , bakaba bashaka kuyagurisha kugira baronke amahera bagura nico bimariye mu buzima.

Urusenga runini bakoresha mukuroba, ruzuyemo amafi bahejeje kuroba mumazi menshi, zikaba zifise akamaro kuko barazidandaza ba kongera bakanazirya.

Isosi batetse, bakoresheje itomati n'ibindi birungo, bakaba bashizemwo n'igitoki co mu mazi, ikaba iryoshe, abantu bakaba bazikunda kuko zifise akamaro ku mubiri.

Isahani irimwo umuceri n'ifi itetse neza ikaba iryoshe abantu bakaba bazikunda ikaba ifise akamaro kanini ku mubiri w'umuntu kandi zikaba zitanga inguvu.

Amafi menshi barovye bakoresheje urusenga runini bakazirobera mu mazi menshi zikaba zigiye kugurishwa kw'isoko kuko inyama yazo zikunzwe n'abantu kandi cane.

Isahani irimwo imicungwe, n'ifi itetse neza yokeje, hama umuntu akaba agira ayirye, ikaba ifise inyama yoroshe kandi ikenewe cane mumubiri w'umuntu ,agikura kuko ifise akamaro.

Imisozi miremire uruzi runini imyubako bubatse bagashiramwo urutsenga runini kugira zizobe zifata amafi mwijoro iyo abantu bose baryamye.

Ipilipiri ifi, ariko barotsa kugira abayige kayafise akamaro kanini, kuko inyama yayo iryoshe kabayoroshe bazikura kenshi mu mazi iyo bazirovye.

Ikirere co hejuru, ibiti vyinshi, imisozi miremire, ikiyaga, ubwato, abantu bari mukuroba ifi bakoresheje urusenga runini gose.

Amafi menshi barovye zifis' akamaro k' umuburi w' umuntu kuko n' inyama yoroshe itang' inguvu bazoroba mw' ijoro bakoreshej' urusenga runini gose.

Urusenga runini rwuzuyemwo ifi nyinshi barovye abarovyi mu mazi zifise akamaro zidashobora guhemera hejuru y'ikiyaga kandi ziryoshe cane.

Ikirere co hejuru, ibiti vyinshi, ivyatsi, uruzi runini, umuntu atekanye ariko arihweza ishamba, araba uduhita twose, yisamarira.

Imicungwe bakase, itomati ifi barovye mumazi, kenshi bazidandaza bakazirya kuko inyama yazo iba zoroshe abantu bakongera bakanazikunda.

Ifi bayiroba mu mazi bakayishira ahantu hakanye kugira ntipfe ntibore igume ikomeye, abantu bakaba bayikunda kandi cane.

Isahani n'umuceri n'ifi yokeje neza ifise akanovera n'inyama yoroshe, abantu barazikunda kuko ziryoshe kandi cane, bakaba bakunda kuziroba mu mazi menshi.

Ifi nyishi bahejeje kuroba mu mazi bagira bateke barye ko ziryoshe inyuma yazo usanga zoroshe kandi abantu baba bazikunda kuko zifise akamaro kanini ku mubiri w'umuntu.

Ivyatsi vyo hasi ,indobo yuzuyemwo ifi bacagaguye ,batetse ,bakazotsa neza, kenshi abantu barazirya Kuko ziba zoroshe inyana yazo kandi ziryoshe.

Isahani irimwo umucungwe ukasemwo kubiri, nifi yokeje neza ikaba ifise inyama yoroshe abantu bakaba bazikunda kuko zifise akamaro kumubiri wumuntu.

Ivyatsi vyinshi, ibiti, ubwato, abantu bariko bararofa ifi mu ruzi runini bakoresha urusenga kugira bazidandanze bazirye.

Akayirako ivumbi abantu ba cako kenshi bari mu rugendo bariku barirenganira umurima umunini uzuyemo ivyatsi nkihoriza kurisha ibiti vyinshi hame n'ize.

Ikirere co hejuru, imisozi umurima munini w'itunda hakaba ari vyamwa abantu bakunda kuko ziryoshe zikongera zikana sosa hakaba hariyo n'amashugwe yumye.

Umubima munini wujuyemo ibiti vyoibitoke bamuyeko kugira ababitware kristoko babidandaze ku giciro ciza abantu bakabazikunda, kuko babiroshe, kandi cane.

Inzitiro , igiti c'amavoka yahiye hageze ko bazamura hama bakazirya kenshi abantu barazikunda, bazishira munrya canke bakazisigisha imikate.

Ivyatsi vyinshi ibiti ikibuga kinini c'umupira w'amaguru abantu baza bagakiniramwo, kuko babifise akamaro uko inonora imitsi, kandi igatuma umuntu agira amagara ameza.

Ibiti vyinshi ,umurima munini ,wuzuyemwo ivyatsi abantu bashobora kurima bakimbura ibiterwa bakabidandaza bakongera bakanabitahana kubirya iwabo.

Umurima munini w'ibiti vy'ibitoke kabifise akamaro, kuko n'ibiterwa ryoshe abantu bakunda bakabiteeka kenshi mu mazi ashushe akongera bakanakora n'amafiliti yameze neza.

Ikirere co hejuru ibiti vyinshi, imisozi miremire, umurima munini, bashobora kurimiramo ibiterwa bitandukanye bakanimbura bakaba banabigurisha.

Umurima munini wuzuyemo ibigorigori vyumye abantu har hacuye imisi barimbuye ibigori bikwiye agasigara ibiti bikabbasaba yuko barima.

Igiti kirekire gifise amababi menshi bateye hagati y'umurima wuzuyemwo ivyatsi n'ibigorigori vyumye bikaba ifise akamaro ko gutanga akayaga keza, bikaba mu mategeko vyemewe.

Ibiti, umurima munini wuzuyemwo ivyatsi vyinshi , umuntu akaba yazanye inka kugira irishe ivyibuhe , ise neza , itanga amata menshi hamwe n’amavuta yayo.

Ibiti binini bifise amababi menshi usanga kenshi mu mabarabara mu mazu y'abantu bikaba bisabwa yuko umuntu wese ategerezwa kubitera kuko bizana akayaga keza kameze neza.

Igiti kinini gifise amababi menshi kiri mpande y'inzira abantu bakunda gucako n'amaguru ikaba ifise akamaro ko gutanga akayaga keza, abantu bakaba bakunda kuzitera.

Ikirere co hejuru, ibiti vyinshi ,umurima munini wuzuyemwo ivyatsi abantu bashobora kuza, bakarima ibiterwa vyose bitandukanye, bakanimbura bakongera bakanategekanya.

Uruhome rw'amatafari, amashurwe menshi meza bayatera cane cane imbere y'urugo canke mw'ibarabara, ku mpanda iyo umuntu yapfuye bikaba bifise akaranga.

Amashugwe batera akenshi indani murugo canke mw'ibarabara, zikaba zifise akamaro ko gutanga akaranga ubwiza kandi abantu bakaba bazikunda cane.

Ivyansi vyinshi, vyumye, ibiti vy'ibitoke, amazu y'amatafari, amabati, n'ikirere kikayangana co hejuru.

Hejuru Ibiti vyinshi, ibitoke, umurima munini wuzuyemo amashugwe, abantu kenshi bamura bakazidandaza bakongera bakanizitera.

Ivyatsi vyinshi umusoma, ubwoko bw'imboga abantu bakaba bazikunda kuko nzongereza amaraso mu mubiri kandi zikaba zinaryoshe cane gose.

Amababi y’inanasi bayatera, hakavamo ivyamwa abantu bagenda bakimbura bakazirya, bifise n’akanovera karyoshe mu kanwa.

umurima munini wuzuyemwo ivyatsi abantu barashobora kuharima bakahashira ibitegwa bakavyimbura bakongera bakanazishora canke bakabirya bonyene.

Ikirere co hejuru, ibiti vyinshi vy'amababi, inzu, umurima munini, ivyatsi batema bagaha inka ziri mu kurisha canke bakazisasira hasi.

Ikirere co hejuru, ibiti vyinshi, ibigori vyumye , umurima munini n'imboga bateka bakanarya.

Ikirere co hejuru, ibiti birebire vyinshi, amashurwe, umurima munini w'ivyatsi vy'ibishambashamba kenshi usanga mw'ibarabara.

Inzu nini y'amabati, uruhome rw'amatafari, umwango w'urugo, umurima, ibiti bitatu vy'ibitoke, umusenyi wo hasi, ivyatsi vyinshi cane.

Ikirere co hejuru, inzu y'amatafari adahiye amabati umuryango, umusenyi wo hasi, ibiti vyinshi vy'ibitoke.

Ibiti vy’amashurwe meshi batera murugo imbere y’inzu kugira basharize usanga biba bikayangayangana kandi abantu bakaba babikunda kuko ari umuco mwiza,

Ibiti vyinshi, umusozi ,umurima munini wuzuyemwo ivyatsi. Abantu bashobora kuharimira ibiterwa, bakavyimbura, bakabirya bakongera bakanabishora.

Ikirere co hejuru, inzu yamtafari , ibishishwa vyibigorigori, ivyatsi vyinshi, ibiti, umurima munini wibitoke bikiri bito hataragera ko vyimburwa .

Ikirere co hejuru, amazu amabati ibiti vyinshi vy'ibitoke ivyatsi, umusenyi barimye bagira bahatere igiterwa cose.

Ivyatsi vyinshi, umusenyi wo hasi, ahantu bashobora kubakira, canke bakahatera ibiterwa vyose bibaho, bitandukanye bivanye nico umuntu aba yipfuza .

Ikirere co hejuru umurima munini ,ivyatsi vyibara rutoto ,ivyumye ibiti vyibitoke numusenyi wo hasi.

Umurima munini w'ibiharage, zakamaro murya kuziteka ukazirya. Ibiti, ivumbi, amazu, ibati.

Ikirere co hejuru, ibiti bamanitsemwo ibigori vyinshi barimye bakimbura, ibindi bakaba batonoye intete zavyo bakazishira ku mifuko kugira bazidandaze neza.

Amakaroti menshi barimye, bahejeje kwimbura, begeranije hamwe batwaye ku isoko kugira bazidandaze. Abantu barazikunda kuko ziraryoshe kandi cane rwose.

Umurima munini w'ibiti vy'bitoki abantu bari hamwe bari mu nama y'ukungene bazohora bimbura kugira babi dandaze bongere bana bitware iwabo babirye kuko biryoshe.

Ibitoki vyinshi bamuye kubiti vyavyo bakaba bazitwaye kwisoko kugira bazidandaze bazibagurire abantu bakababaje aribenshi baje kuzisuma no gusuma ibindi vyabazanye.

Ikirere co hejuru, imisozi miremire, ibiti vyinshi, amazu, umurima munini w'imboga, umugore akaba ariko arasoroma kugira aronke ico atahana agaburire abana atashe.

Ivoka bamuye ku giti ihiye neza abantu bakaba bazikunda kuko ziba ziryoshe zifise n'akanovera, kenshi baziryana n'inrya canke bagasiga k'umukate.

Umufuko wera wuzuyemwo Ibiraya bagiheza kwimbura, Abantu bakaba bariko baravyuzuza, buzuza n'ibindi kugira babitware babishore bongere banabiteke iwabo.

Amabungo bahejeje kwamura bariko baregeranya bazitwara kw'isoko, akaba ari ivyamwa biryoshe biryohera abantu kandi bifise akamaro hamwe no ku bana bagikura.

Inkoko nyinshi ziriko zirya intete z'ibigori kugira zivyibuhe, zigume zita amagi menshi, zikaba zifise n'inyama iryoshe, abantu bakaba bazikunda cane gose.

Ivyatsi vyinshi, abantu bakoranye bariko baruzuza imifuko yabo yera n'amavoka bahejeje kwamura yeze kugira bagende bazidandaze bongere bazirye.

Ibitoke vyinshi bamuye ku biti vyazo, bakaba babishize ahantu hamwe kugira baze kuzigura, zikaba zifise akanovera iyo bazitetse mu mazi ashushe.

Intore nyishi bahejeje kwamura mu murima kugira babitware mu isoko bazidandaze abantu bakaba bazikunda kuko barazikorana hamwe n'isosi indya zikaryoha kandi cane gose.

Uruhome ,Ivyatsi vy'amashurwe batera imbere y'urugo kenshi abantu barazikunda kugira zerekane ubwiza n'akaranga zikaba zikenewe cane murugo.

Imyumbati myinshi barimye bagiheza kwimbura, bashize hamwe kugira bayitware kw’isoko , bazidandaze Kuko abantu barazikunda , zirakomeza zikaba zinaryoshe cane gose.

Isoko nini bagurisha ibiterwa vyose bitandukanye barimye bakimbura bakabizana ngaha mukibanza kugira bazidandaze bongere banazitware muhira kugira bazirye.

Amabungo bamuye ku biti vyazyo zikaba ziryoshe ari vyamwa vya mbere bakaba bazidandaza ku masoko menshi zikaba zisi n'akamaro kanini ku mubiri w'umuntu agikura.

Imyumbati bagiheza kwimbura, bifise akanovera, babiteka kenshi mu mazi canke bakabikaranga, usanga kenshi abantu babikunda kuko biryoshe kandi cane gose.

Umurima munini w'ikawa zikiri zito zitarakura abantu barimye kugira bazohore bazimbura bazidandaza abakoramwo icayi cayo kiba kiryoshe gituma abantu baruhuka.

Igiti c'amavoka bateye hagati mu umurima zikaba zifise akamaro kuko ziryoshe zifise akanovera, abantu barazikunda kuko bazishira mu nrya bakongera bakanizisigisha mu mukata.

Ibiraya vyishi barimye bakimbura babishize hamwe kugirango babitware kwisoko babidandaze kugiciro ciza ,abantu bakaba babikunda kuko babikoramwo amafiriti hamwe n'ibiraya vyo mumazi .

Ibiti vyinshi, ivyatsi vyohasi, umurima munini, abantu barihamwe bariko batora ikawa bazishira mumifuko yera kugira abantu bazigure bongere bazikore.

Imyumbati myishi barimye bahejeje kwimbura bagira bazitware kuzigurisha canke bazitegekanye kugira bazozirye zikaba zinaryoshe abantu bakaba bazikunda kuko zikomeza.

Ikigangara cuzuye inka ,inyana zikaba ziranwa amata ,abantu bakaba bariko barazifasha kuko ziba zikiri zito zitaramenyera

Ibiti vyishi umurima munini w'amashurwe asa neza abagore bakaba banezerewe kuba vyarameze bikayangana bakaba bariko barazikurako kugira bazitere iwabo

Imisozi miremire, ibiti vyinshi, umurima munini w'ibiharage abantu bakaba bariko barazivomera bazikata kugira zikure neza zikomeye kandi ziryoshe.

Umurima w'uzuyemwo ibigori, abantu kenshi barazirandura kugira bazihe inka zirye zitange amata n'amase menshi yo'kurima.

Umurima munini, abantu bakoranye hamye, bariko basasa amase y'inka hasi kugira ivyo bazotera bizokure neza bakaronka n'ibifise akamaro kw'isi.

Ibigega vyinshi vyuzuyemwo ibiraya barimye, bimbuye, hageze yuko bazishora, bakazitwara mu masoko kugira bazibagurire; abantu bakaba bazikunda kuko ziryoshe.

Ibiraya bagiheza kwimbura barimye kuva kera hageze aho bazitwara kw'isoko bakongera bakanazirya kuko zifise akamaro kanini zikaba zinaryoshe abantu bakaba bazikunda gose.

Umuntu anezerewe afise isuka ahejeje kurima mu murima munini w'ibigori kugira azoze kwimbura ari vyinshi kuko usanga bifise akamaro, usanga ziba ziryoshe.

Igiti cuzuyemwo ama mandarine bakaba bariko barazamura bazishira mubigega babitwara mwisoko kugira bazidandaze bongere banazitware iwabo bazirye .

ikigangara c' ingurube, umuntu akaba yazanye amazi kugira ayihe inywe, ikaba ishobora kurya vyose atanakimwe kivuyemwo, hama inyama yayo ikaba iryoshe kandi yaroshe.

Umurima munini ivyatsi vyumye abantu bari hamwe bari mu nama y'ukungene babitwara babishikana aho babitwaye kugira bamenye ivyo babikoza naho baza kubisasa.

Imifuko myinshi yera yuzuyemwo intete z'ibigori abantu barimye bagasoroma bakaba zitwaye kw'isoko kugira abazidandaze zikaba zifise akamaro, kuko zivamwo ifu.

Isoko nini yuziyemwo ibitegwa barimye bakimbura abantu bakabizana kugira babidandaze kugiciro ciza kuko babikunda cane gose bikaba bifise n'akamaro.

Inyubako y'inzu y'ibiti hamwe n'amabati wujujemwo ibigega vy'ibiraya barimye bakimbura .Abantu bakaba bazikunda kubera bazirya zifise n'akamaro.

Inkoko nyinshi ziriko zirarya, zifise akamaro kanini, abantu barazorora kuko inyama yazo izimvye Kandi ikaba iryoshe zikaba zitanga n'amagi kenshi badandaza no kw'isoko.

Amapera iyo ukasemwo kubiri usanga ritukura hagati ikaba iryoshe ari icamwa gifise akamaro abantu bakaba bazikunda kuko usanga ziri kenshi mumasoko

Ibiti vyinshi vy'umwembe ,bihiye hakaba hariho abanyeshuri bariko baraba tembereza babereka ingene babirima n'ukungene bayamura kugira bayitware kw'isoko kuyidandaza.

Isoko nini hakaba ari wo umugore karadandaza ibiraya vyinshi ku giciro ciza apimira ku muzane aha abantu bagatwara kugira abatekai wabo barye bahage, kandi bisakamara.

Ikirere co hejuru, imisozi umurima munini hamwe n'ibiti vy'imicungwe barindiye yuko bikura hama babishire kw'isoko canke babirye kuko abantu barabikunda cane.

Ibiti vyinshi bimanitsemwo ibigori bagiheza kwimbura bikaba bifise akamaro kanini kuko abantu barazirya canke bakziteka mumazi, kandi usanga ziryoshe.

Ibiterwa vyinshi barimye bakimbura akabizana kw'isoko kugira zidandaze abantu bakaba bazikunda, kuko arazikora mira zishire mu ngya kumwe no gukora isose.

Amapera menshi bagiheza kwamura batwaye kw'isoko kugira bazibagurire. Abantu bakaba bazikunda kuko ni ivyamwa biryoshe kandi bifise akanovera bikongera bikanasosa.

Isoko nini, ibiraya vyinshi barimye bakimbura abantu bakaba baje kuzigura kugira bashitse iwabo bashike bateka ibimeze neza kandi biryoshe cane.

Ikirere co hejuru, ibiti vyinshi mu murima w'imboga barimye hageze yuko bimbura kugira bazitware kw'isoko canke bazirye kuko ziraryoshe cane.

Umurima munini bateyemwo amatomate umuntu akaba yaje kuraba nimba zahiye, benshi babikoramwo isose bashira mu ndya bikaryoha cane.

Igiti c'amatunda akaba ari ivyamwa biryoshe abantu hakaba zikunda uko zifise akamaro kanini mumubiri zikaba zituma abantu kenshi bagira amagara ameza abana bakanakura.

Ikibanza kinini harimwo intama nyishi bariko baragurisha kukabeyi keza abantu bakaba bazigura kuko barazitunga bakongera bakanazirya zikaba zifise inyama iryoshe.

Abantu bari hamwe bafise imivyaro y'ibiti vyinshi, bakaba bafise umugambi wo kuzobitera mw'ibarabara, abandi bakabidandaza kugira bazozitere mu ngo zabo zigakura.

Ibitegwa vyinshi barimye bakimbura bakaba babizanye kw'isoko kugira babidandaze, bikaba bifise akamaro kanini ku bantu kuko aba ariyo nrya barya kandi ikenewe cane.

Ivoka n'icamwa kiryoshe kiryohera abantu benshi, barazirya zonyene canke bagashira mu nrya bakavanga bakarya, bagasiga no ku mukate bikaba biryoshe.

Ikirere co hejuru, imisozi, ibiti vyinshi ,ivyatsi, umurima munini wuzuyemwo abantu bariko bagendera hagati baraba yuko ibiharage bateye, vyameze.

Umurima munini w'ibigori, umuntu akaba akaba anezerewe ahejeje kurima ivyo azokwimbura mu mezi aza, akaba agiye ku ruhuka muhira iwiwe no kunwa akayi karyoshe.

Ikirere cohejuru, uruhome rwamatafari, ivyatsi, ivumbi ryohasi, umugore afise igereviya batera mundimo hakavamwo ibiti binini.

Ikinga batwara , imifuko ibiri ivyatsi Hasi amabuye yivyondo yirabura nibiti namababi .

Abakobwa babiri banezerewe batwenga neza, isuka bavuye kurima mu murima, ivyatsi vy'ibara ribisi.

Itomati zine zitukura abantu bakoresha mu gukora isosi bagashira mundya bakazirya zikagira akanovera karyoshe mu kanwa zikanahaza.

Ikirere co hejuru amazu, amabati ingemwe nyinshi batera zigakura zikaba zirezire uzisanga mw'ibarabara canke kenshi imbere y'urugo y'inzu.

Amababi ikigori hageze ko bimbura, bakacotsa bakanakirya, canke bakagiteka mumazi ashushe kuko abantu ariko babikunda.

Ikirere co hejuru, ibiti vyinshi, uruhome rw'itafari, ivyatsi, akayira, ivumbi ryo hasi, umugore anezerewe cane.

Imyumbati, amateke y’ibigoma biraribwa abantu barabitonora bakabishira mu mazi ashushe usanga bifise n’akanovera keza cane.

Ikirere co hejuru, Imisozi miremire, Ibiti vyinshi, Amababi, Amazu, Umurima munini, Umugore ari mu kwimbura irengarenga yarimye.

Amababi, amapera menshi, abantu bakunda kurya bifise akanovera mukanwa ikongera ikanagira nakamaro k'umuntu wese.

Ikirere co hejuru, ivyatsi vyinshi vyo hasi igiti kirimwo amavoka menshi atarera. Abantu bazitera murugo canke mu mirima rikaba rinaryoshe kandi cane gose.

Inkoko baciye umutwe bakayikurako ubwoya bwose batarashira mu mazi ashushe, ngo batanguye kuyiteka, ifise inyama yoroshe kandi iryoshe, abantu barayikunda gose.

Umufuko wera, itunda nyinshi, ivyamwa bifise akamaro ,biryoshe abantu bakunda kurya hamwe n’abana bagikura.

Ikirere co hejuru ibiti umusenyi vyohasi ibigori vyinshi bakicimbura hageze ko zishorwa, umufuko wuzuyemwo intete yazo n'umugore anezerewe.

Icamwa ivoka, bakasemwo kubiri. Imbuto zifise akanovera. Abantu bakaba bazikunda, bagashira no mu nrya bakarya canke kumukate.

Ibitunguru ipiripiri intore itomati zitukura, ibirungo vyose bakoresha mugukora isosi kugira iryoshe inrya kandi zigire akanovera karyoshe.

Ivyatsi imyumbati myishi bayirya itetse idatetse hose ziba ziryoshe hanyuma bakaba bazikunda cane.

Umurima munini w’ibigori, abantu bakaba babikunda kuburyo barabiteka bakanavyotsa, bifise n’akanovera karyoshe cyane mu kanwa.

Isafuriya, ubushaza bwinshi, abantu barabuteka bagashira mu ngya bakarya bagahaga, bakanaryoherwa, mbese n’akanovera karyoshe cane.

Imisozi miremire, ivyatsi vyinshi, umugore ariko ararima umurima munini akoresheje isuka, yimbura n'ibiraya yateye , abishira mumufuko wera kugira abishore.

Ivyatsi, umusenyi, abantu bari mumurimo basutse hasi amase y'inka kugira isi ikomere kandi bashobore kwimbura ibikwiye bimeze neza bikomeye.

Umusenyi, umurima munini w intumbaswa zifise akamaro kuko usanga ziba zisosa kandi kenshi usanga ari duto twinshi.

Ikirere co hejuru ibiti vyinshi umugore ari hagati y'imirima y'imboga araba yuko hageze yuko zimburwa gukoze igisa akamaro kanini ku bantu zongereza amaraso.

Umusenyi wo hasi, ivyatsi, umuntu, ibiyoba bakaba babikunda bifise akanovera n'akamaro kenshi mu mubiri w'umuntu.

Ikirere cohejuru ibiti vyibitoke umurima munini wimyumbati abantu barawukunda bakawurya uko nyene canke bakawuteka nomumazi.

Ivyatsi vyumye, umurima w'amarara. Barazisekura, bakazishira mu mazi ashushe, hamwe n'ibirungo, abantu bakongera bakabirya kuko biryoshe caane.

amababi, amavoka, ivyamwa vyambere abantu bakunda gushira mundya bakarya canke bagasiga kumukate kenshi usanga gifise ikibuto hagati kinini.

ikirere cohejuru ibiti vyinshi bifise amashami ivyatsi vyumye hasi abantu bakoranye hamwe banezerewe

Igiti kinini c'amatunda, ivyama biryoshe vyakanovera, abantu bakaba bazikunda kuko zifise akamaro kanini mumubiri w'umuntu, ukongereza amaraso n'umunyunyu.

Ivoka nyinshi ikaba ifise imbuto hagati, iyo ukasemo k'ubiri icamwa kiryoshe kiryohera abantu bashira m'unrya canke bakarya conyene, canke bagashira mu mukate.

urudandandazwa, abantu, ibiraya vyishi bakoramwo ama firiti bagateka no mumazi ashushe, ikinga, akamwanya, n'umwana muto

Umurima munini n'ivyatsi vyinshi, umusenyi w'irabura, umugore, ingemwe z'ibiti bakoresha mu kubitera bigakura bikaba birebire.

Ibiti vyinshi, umurima munini baha inka, impene, intama kugira zirishe. Abantu bakaba bariko barazitema kugira bazishire ibitungwa vyabo.

Ubushaza bwibara butoto , abantu barabuteka bakabushira munrya bakarya ,bakanezerwa ndetse nakanovera kandi bunahaza .

Ubushaza bwinshi bw'ibara rutoto babiteka mu mazi ashushe bakabishira murya bakarya bakanezegwa bifise akanovera kandi abantu usanga babikunda cane gwose.

Umurima munini urimwo amashurwe menshi yera. Hakaba hariho umukobwa aje kuyegeranya kugiraaze ayatere iwe kugira ayadandaze kuko abantu barayakunda kandi gose.

Ibitoke vyinshi bamuye ku biti bashize mu kibanza kimwe, bagira babidandaze canke babitekane, abantu bakaba babikunda kuko Ziryoshe kandi cane .

Umugore afise akanyamuneza umurima munini, ibiti, amazu, amabati, ikirere cohejuru gikayangana nimisozi miremire.

Igiti kirekire, imisozi, ikirere co hejuru, umurima munini w'ibiharage, bagitera biri k'umurongo, hageze mukwimbura, babitekana mumaz'ashushe.

Imikerera n' ibiharage bitoto bitaba vyakuze neza, abantu barabiteka bakabirya, bagashira mu nrya, bifise n'akanovera karyoshe cane.

Amapera menshi bakicamura bagira bayarongere mu mazi Hama bazirye canke bazigurishe bivanye n’umuntu icaba ashaka ariko ziraryoshe kandi cane.

Uruhome amashugwe menshi meza, bakunda gutera imbere y'urugo kugira inzu isarangane vyerakane yuko hari isuku, kandi hasa neza.

Amababi amapera menshi ivyamwa abantu bakunda bifise akanovera iyo usemuyeko urasangamwo imbuto indani baraturyana usanga turyoshe.

Imandarine nyinshi ivyama vyambere biryoshe bisosa bikundwa n'abantu benshi, abana abakuze kandi bikaba bifise akamaro k'umubiri w'umuntu cane.

Ibiti vy'ibitoke bahimbuye ku biti vyazo bazanye kw'isoko kugira babidandaze abantu benshi baje kugura kugira batahe basumye batekanije.

Ikirere co hejuru, ibiti vyinshi, imisozi miremire, ivyatsi, ishamba rinini usangamwo ibikoko bitandukanye kandi biteye ubwoba, abantu bakaba bariko babicamwo bagenda.

Ibiti vyinshi, umurima munini w'amahonda abantu bakaba bariko barayamura kugira bayakoremwo inzoga iryoshe yitwa impeke bakaba bazikunda, ikaba itaboreza cane muga iryoshe.

Ibiyoba vyinshi biryoshe bifise akayabagu, abantu bakaba bazikunda kuko zitanga inkomedi. Bazimbura zikiri zibisi bakazanikira hanyuma bakazitonora zikahava zigakomera.

Ibiyoba vyinshi bidatonoye, abantu bakaba bazikunda kuzirya kuko ziryoshe, zikaba zifise n'akamaro kanini ku mubiri w'umuntu. Kenshi baziryana hamwe n'imyumbati, usanga bikomeza.

"Umufuko munini wuzuyemwo ingano bakaba bazikoresha mu bintu vyinshi nko gukora ifu yayo, imikate, n’inzoga abantu bakaba bazikunda."

Inzu yubatswe n' amatafari adahiye, umurima munini w' ibitoke, akayira k'ivumbi gacamwo abantu iyo bari murugendo canke ingendeshwa hanyuma n' umuntu avuye kurima ubwatsi.

Ibigori vyinshi ry'ibara ry'umuhondo, abantu bakaba babirunze hamwe kugira babisye havemwo ifu bakoresha mugutera ubugari ,iyo babushize mumazi ashushe hama baka bucumba.

Ibiharge bitukura abantu barimye bakimbura, begeranije bajanye kwisoko kugira babindandaze Kandi abantu bakaba babikunda batekanye mumazi ashushe bakan'abikaranga.

Umurima w'ibiyoba bidatonoye abantu barimye bariko barimbura kugira bazitware kw'isoko bazidandaze ku giciro ciza. Zizoba zifise akamaro kuko bifise akanovera keza cane.

Ibiyoba vyinshi z'ivyatsi bayajije kwimbura kugira baza i sorome azidandaziwe ku giciro ciza abantu bakaza kubashorera, kuko ziba ziryoshe cane rwose.

Umufuko wuzuyemwo ibiharage barimye bakimbura ubu hageze yuko bazirya, baziteka mu mazi ashushe bakongera bakanazikaranga zikaba ziryoshe cane.

Umurima munini w'ibiharage. Abantu bakaba baje kuzisoroma, kuko zahiye hageze yuko bazirya bagaca bazitwara kw'isoko kugira bazibagurire babeho.

Isoko nini yuzuyemwo imifuko yera y'ibiharage abantu bakaba bariko barazidandaza kugiciro ciza kugira baze kubashorera kuko ziba ziryoshe iyo bazitetse mumazi

Umurima munini w'ibigori abantu bateye bakaba bashaka kuzovyimbura hama babidandaze, bongere babirye uko biryohera abantu iyo vyokeje canke bitetse mu mazi.

Ibiti vy'inyubako, inzu, ibigori vyinshi barimye bagiheza kwimbura bamanitse hejuru kugira abantu baze kuzigura kuko zifise akamaro kanini kandi zikaba ziryoshe.

Ikirago cuzuyemw' ibiyoba abantu barimye; bagasoroma bakaba bazizanye ari nyinshi kugira bacagure izikomeye; n'izo bashobora guta.

Ibiyoba barimye bagasoroma bakaba bariko barabitandukanya baraba ivyo basigarana n'ivyo bodandaza mw'isoko kuko bifise akamaro abantu bakaba bazikunda.

Ibiti vyuzuyemwo ibigori vyinshi abantu barimye bakimbura bikaba bifise akamaro kanini, kuko biryoshe bakaba bashaka kubidandaza kw'isoko kugira baronka amahera.

Umufuko wuzuyemwo ibiharage bimbuye, bagira badandaze kw'isoko, kugira baronke amahera. Kenshi abantu barazigura kugira baziteke iwabo mu mazi ashushe bongere banazikarange.

Ibiyoba bidatoniye vyishi bagiheza kwimbura n'ivyatsi baciye vyegeranyije bagira batware kubika izindi bazidandaze ku giciro ciza co kw’isoko.

Ibiyoba vyinshi zidatonoye uzisanga kenshi mu masoko abantu bazidandaza bakongera akanazirya ziratanga inkomezi twa zibisa n'akanovera karyoshe, kandi neza.

Ibiti vyinshi umurima munini wuzuyemwo ibigori barimye , abagore bakaba baje guca ivyatsi kugira babitahane bazihe udukwavu batunze boroye.

Inyubako y’amabati n’ibiti bagizemwo ikigega c’ibigiro vyinshi ,barimye bakimbura , bakabishiraho kugira barindire abantu baza kubigura kugira babidandaze.

Ibiharage ,bahejeje kwimbura ,bagira babiteke ,mumazi ashushe, bongere babikarange ,usanga bifise aka novera ,kenshi babiryana n'irya nyinshi umuceri, isosi, usanga biryoshe.

ibigori vyishi hamwe nibishishwa vyayo abantu keshi barazikunda iyo bazokeje canke bakaziteka mumazi zifise akamaro kuko zirakomeza zigatuma umuntu amera neza

Ivyema vyinshi bibisi bashashe kuzuba bagiheza gusoroma kugira babitonore bongere bazishore, abantu bakaba bazikunda kuko ziraryoshe kandi cane.

Ibiyoba barimye bategerezwa kwimbura bidatonoye. Abantu benshi barabidandaza ku isoko bakongera bakanabirya kuko bifise akamaro kandi bikaba biryoshe cane.

Ibiharage vyinshi bitoto bariko barasoroma bashira mu bigega batwara kw'isoko kugira bazibashorere, abantu bakaba bazikunda kuko ziryoshe iyo uzivanze n'izindi nrya.

Imifuko myinshi y'ibigori batwaye ku isoko begeranyije kugira bazidandaze abantu bakaba bakunda kuzigura kuko barazikoresha mu gukora ifu kugira bayiteke ubugali.

Amashayote bayatera kenshi impande y'igiti, uko ariko aramera agenda aduga bikaba bifise akamaro, barabirya bakongera bakanazidandaza kenshi mu masoko.

Ibiharage vyinshi barimye bakimbura, bariko baregeranya kugira babitware kw‘ isoko. Abantu bakaba babikunda kuko bifise akamaro kanini ku muburi w‘ umuntu bikaba binaryoshe kandi cane .

Imifuko myinshi yuzuye imiceri barimye bimbuye bashize kumasoko kugira bazibashorere zikaba zifise akamaro iyo bazitetse mumazi ashushe ziba ziryoshe

Ikibanza kinini cubatse, harimwo ibigega vyinshi vyuzuyemwo ibiterwa barimye bakimbura, barindiriye yuko babishira mw'isoko kugira abantu babigure kuko ari vyinshi.

Ibiharage vyinshi barimye, bakimbura, bashize hamwe, kugira batware kw'isoko, kugira bazidandaze, abantu bakaba bazikunda, kuko ziraryoshe kandi zikaba zitanga inguvu.

Umufuko wera, w'ibiharage, isoko nini abantu bahuriramwo baje gusuma, abandi baje kurangura kugira bazotegekanye ivyo bazorya canke babidandaze.

Umudahara, ikirago cuzuyemwo ibiharage vy'umufyiri barabiteka mumazi ashushe bakanabikaranga, kenshi abantu barabirya bakumva ko biryoshe kandi cane.

Inzu y'ivyatsi, umufuko wera, ikidumu, umusenyi wo hasi, abantu babiri batekanye, ishamba, n'ibiti vyinshi.

Ivyatsi vyinshi, ibigori bashashe hasi bariko baravyegeranya mu mifuko yera kugira babitware, babishore bongere banabitekanye m'ukwezi.

Umusenyi wo hasi , igiti, ibiharage bitoto bahejeje kwamura bagashira kukirago kugira babiteke, babikarange babirye bifise n'akanovera keza .

Uruhome gw'amatafari, umugore anezerewe ahejeje gusasa ibiharage vyiwe mumifuko yera, kugira yerekane kwafise izikomeye kandi ziryoshe cane.

Ikirere co hejuru, ibiti vyinshi, imisozi, umurima munini, umufuko wera , umuntu ari mukwimbura ivyo yarimye.

Utubakure twinshi turimwo ibiharage bitandukanye vy’ubwoko bwose abantu bakaba babirima bakavyimbura bakabiteka bakabirya vyose bikaba bifise akanovera karyoshe.

Imifuko yera intebe zimbaho isoko nini abagore bari murudandazwa rwi biharage vyinshi baza bakabashorera hama bakongera bakabaha amahera bakabitahana kubiteka hamwe nokubirya

Ivyatsi vyinshi, umusenyi wo hasi, umugore akaba ariko atandukanya ibiharage vyinshi araba ivyo yosigarana nivyo yoshora kugira agire ico yimariye.

I Kigara, ibiharage vyinshi vya mufyiri nivyo vyambere vyirabura, abantu barabiteka bakabishira mu mazi ashushe, bakanabikaranga hama bakabirya.

Akabakure kuzuyemo ibiharage vyinshi bahejeje kwimbura. Bagira bashire mumazi ashushe babiteke bongere babikarange. Abantu barabikunda kuko bifise akanovera kandi biryoshe.

Isoko nini , umunzante, Imifuko y’ibiharage abantu benshi baje gusuma kugira bategekanye ivyo baza kurya uyu musi canke mu kwezi.

Ikirago co hasi bicarako ,urutaro, ifu, ibiharage bateka mumazi ,bakongera bakanabikaranga hama bakabirya .

Umufuko munini wuzuyemwo imunga nyinshi bahinguriye mukigazi bivamwo kenshi amamesa batekesha munrya cane cane ibiharage vyo mu mazi

Intete nyinshi bakuye kubitiritiri vyazo kugira bazikarange canke bazisye bahora banazotsa bashaha bakaziteka mu mazi zose abantu barabikunda usanga biryoshe.

Ibirago bitatu vyuzuyemwo ibiyoba, umuntu akaba ariko aracagura araba izo yosigarana nizo yodandaza kugira nawene agire ico yisigarije agire nico atanze.

Imifuko, amasafuriya ,ibiyoba ,ibiharage bitoto barabiteka mumazi ashushe bakabishira murya bakarya bikaba bifise nakanovera karyoshe kandi cane.

Amagi menshi ava ku nkoko abantu bakaba bayakunda kuko afite akamaro kanini akongera akaba anaryoshe bakaba bayateka no mu mazi ashushe.

Ubushaza bwinshi bwibara rutoto, abantu bakaba babiteka. Bagashira mu nrya bakarya bakaryoherwa ndetse n'akanovera karyoshe.

Umugore afise urutaro turimwo inkore, ariko arazitegura kugira atangure kuziteka mumazi ashushe yongere azirye kuko zifise akamaro kanini kumubiri w'umuntu.

Ivyatsi vyinshi, abantu, ibigori, imifuko yera bashiramwo ivyo yimbuye kugira babidandaze canke babiteke.

Imbaho, ibiyoba vyinshi bidatonoye, abantu barazikunda, zifise akanovera n'akamaro kenshi mu mubiri wacu kuko zongereza imbuto.

Ikirere co hejuru, imisozi, umurima munini w'imikubi y'ibiharage, kenshi abantu barayiteka mumazi ashushe bakabishira munrya bakarya bikaba biryoshe.

Imifuko yera yuzuyemwo ibiharage barima muntara ya kirundo zikaba z'ifise akanovera abantu barazikunda, barazirima bazimbura bakongera bakanategekanya mu kwezi.

Impene nyinshi bazituye batwaye kurisha ubwatsi ugira zikure neza zivyibuhe bazidandaze igiciro ciza zikabazijise akamaro ku bantu, kuko inyama yayo iryoshe.

Ikirere cohejuru, ivyatsi vyinshi, umusenyi wohasi, inyubako bataraheza kwubaka y'ibiti namabati kugira bazohashire ibigega vyivyo barimye bakimbura.

Inzu nini zuzuyemwo inkoko nyinshi abantu borora zikaba zifise akamaro kanini, zita amagi bakaba bazirya, kandi zifise akamaro kanini kumubiri wumuntu.

Inzu yubatswe ku matafari adahiye yuzuyemwo inkoko zera nyinshi umuntu akabayeka arasigura kungene zibayeho ry'umuceri ikongera zikata n'amaryi menshi.

Inka nyinshi bazituye kugira zigende kurisha zija ubwatsi ubwira zihagiye zibisa akamaro zitanga amata zikongera zikanatanga n'amase bakoresha kenshi mu kurima ibitego.

Abagore benshi bakoranye hamwe, bari munama y'ishirahamwe ijejwe kubafasha kugira nabo bagire ico bimariye, bakaba baje kugira batorerwe inyishu y'ibibazo bafise .

Ikigangara c'inka, iriko irisha ubwatsi, kenshi abantu barazitunga, kuko zifise akamaro kanini, zitanga amata, amase bakoresha mu kurima ibiterwa bitandukanye.

Ingurube nini irikumwe n’utubuguru twayo iri mukigangara , abantu bakaba bazorora kugira bazishore ku biciro vyiza Kuko inyana yazo iryoshe kandi cane gose .

Ikirere co hejuru, ibiti, imisozi, abantu bazituye inka bazitwaye kuragira kugira zirishe ubwatsi zongere zinanywe n'amazi yo mu ruzi.

Ingurube nini iriko ironsa utubuguru twayo tukiri duto tutarakura, abantu bakaba bazorora zimaze gukura zigatangura kurya vyose. Inyama yayo ikaba inaryoshe cane.

Inyubako y’imbaho bubakiye udukwavu twinshi, bikaba ari n’ibitungwa abantu bashobora kubitunga , bakavyorora Kuko inyama yayo iryoshe kandi zikaba zinazimvye cane .

Ivyatsi vyinshi umuntu ahiko atera urushinge inka ufise ikibazo igwaye ukabashakako ikira, kuko ifitsa akamaro kanini ritanga amata ikongera kanatanga n'amasi.

Ibiti vyinshi, ikigangara kirimwo inka iriko irarisha ivyatsi bikaba bifise akamaro mugutanga amata avamwo n’amavuta yayo hamwe n’amase bakoresha mu kurima.

Inyubako y'inzu yuzuyemwo inkoko nyinshi , bariko barorora zitanga amagi zikongera zikaba zifise n'inyama ziryoshe abantu barazikunda cane .

Ibiti, inka nyinshi bazituye batwaye kuragira kugira zirishe ubwatsi zihage zikomere zitange amata menshi, hamwe n'amase bazokoresha mukurima ibitegwa.

Inyubako y'imbaho bashizemwo ingurube kugirango zi zoronke aho ziba zi kaba zifise akamaro kanini murudandazwa kuko zi zimvye zikaba zifise n'inyama yoroshe kandi iryoshe.

Impene iri mukigangara cayo iriko irisha ubwatsi kugira ivyibuhe ikure neza bazogende kuyishora imeze neza ikomeye bayiryeko k'umahera meshi n'inyama yayo iryoshe

Ibiti vyinshi, umurima munini, wuzuyemwo ivyatsi. Umuganga ariko atera urushinge inka yagwaye, kugira isubire ikomere, imere neza, yongere itange amata.

Inyubako y'inzu irimwo ingurube. Isa neza bayitwaye kuyishora kwisoko kugura bayigure. Abantu bakaba bayikunze kuko ifise inyama iryoshe kandi cane gose.

Inkoko nyinshi, abantu bariko barorora, zikaba zitanga amagi kenshi barazirya Kandi bakongera bakanazidandaza kwisoko kuko zifise akamaro kanini kubantu no kubana bagikura.

Ikibanza kinini cuzuyemwo ivyatsi , abantu bakaba baje bazanye imbwa zabo ,kugira bazitembereze zifate akayaga, zikaba zinakomeye kandi ziteye ubwoba.

Inyama nyinshi zimanitse zikiri zibisi batarateka, abayangayanga nibo bafise akazi zo kuzicagagura bakizigurisha zitetse canke zidatetse kuko abantu barakunda inyama.

Inzu nini , abaganga benshi , bakoranye hamwe kugira bavure Igikoko cahuye n’ ikibazo mu nzira , bakigonze bagashaka kugira bagarure ubuzima bwaco Kuko bikenewe.

Ibiti vyinshi, inyubako z'amatafari adahiye, ivyatsi, umusenyi, impene bazituye kugira zigende kurisha ise neza ivyibuhe ishorwe.

Uduswi twinshi twera tw'inkoko zikaba zirya uduceri nudukoko dutoyi nk'imisiba abantu barazorora kugira zikure bace bazishora

Inkoko nyinshi borora kugira zite amagi zikaba zifise akamaro kanini kuko inyama yazo iryoshe kandi zikaba zikunda kugurwa ku masoko menshi ku giciro ciza.

Ingurube nini iriko ironsa utubuguru twayo tukivuka tukiri duto kugira zizokure neza zikomeye, zivyibushe, abantu bakaba bazikunda kuko inyama yayo iryoshe cane gose.

Ivyatsi , ibiti, ivyondo vyo hasi ,bantu bari kuragira impene nyinshi kugira zirishe zikure zibe nyinshi ,zibe nini hama bongere bazishore kuko inyama yazo iryoshe .

Ingurube zitanu, zibiri ziryamye, zitatu zihagaze zikaba zirya ubucafu, ubwatsi hasi, imbaho zikikuje aho hantu.

Ivyatsi vyinshi, inka zibiri zifise akamaro kubantu zitanga amata, amase bakongera bakanazorora bazitungira mugikangara.

Abaganga beshi b'ibikoko ingurube imbaho ibiti ubwatsi bw'ibara butoto n'ibiti.

Inkoko nyishi izera n'izirabura zikunda kubika iyo bwakeye ,zirya umuceri n'dukoko duto duto nku dusiba zikaba zita n'amagi meshi .

Imbaho, igikangara cingurube nyinshi abantu barazorora bakanazishora zishobora kurya vyose atanakimwe kivuyemwo .

Ikigangara c'ingurube harimwo ingore n'ibibuguru vyinshi biriko bironka amata kugira bizokure bikomeye navyone bishobore kurya vyose nk'izindi.

Umusenyi wo hasi, uduswi twinshi tuva mu magi inkoko iba yabundikiriye ,zigakura nazone zigatangura kurya umuceri no guta.

Ivyatsi vyinshi vyumye basasiye inkoko iriko irabundikira amagi yayo kugira havemwo uduswi twinshi, tumeze neza, kandi dukomeye cane.

Ikirere co hejuru, ibiti abantu benshi bari mukibanza kimwe baje bazanye impene zabo kugira bazishore, abandi bakaba baje kugira bazigure.

Impome ikirere co hejuru ubwato inka nyinshi ziri kurisha zifise akamaro mugutanga Amata hamwe n'amase.

Ivyatsi vyinshi abagabo babiri bariko bagerageza guterura inka kugira bayisubize mugikangara cayo gifise akamaro kanini, itanga amata hamwe n’amase yo kurima.

Ibati, imbaho ,inkoko nyinshi, isake barazorora zigata amagi bakazirya ,bakongera bakanazitunga .

Umusenyi wohasi intanga nyinshi zifise akamaro barazorora, bakazitunga bakongera bakanazishora kuko inyama yazo ziryoshe bakaba bazikunda cane rwose.

N'ingurube indwi, ivumbi ryo hasi, ivyatsi, ibiti vyinshi, inzu y'amatafari, amategura, imbaho bubatse.

Ivyuma vyinshi, ivyatsi inka yera abantu bakaba bariko bararaba ingene bashobora kuyivura muburyo rwose. Kuko arakazi kabo kandi akaba ariko bahemberwa.

Inkoko nyishi ziriko zirya umuceri, zirya n'imisiba kugira zivyibuhe zongereze ubunini .Abantu barazikunda kuko Zita amagi Kandi zikaba zifise n'inyama ziryoshe.

Ikirere co hejuru, ibiti vyinshi, ibigendeshwa vy'imodoka, ivumbi ryo hasi, ivyatsi, ikigangara, abantu bari gutera urucanco inka.

Ikibanza kinini c'amatafari adahiye c'uzuyemwo inkoko zirya umuceri, n'udukoko dutoduto, zishobora gushorwa, zitanga amagi , ziryoshe umuntu akaba acaguye imwe.

Inkende yirabura ifise n'utwoya twera ikaba iri mubikoko vyambere biba mubiti bikaba birya ivyamwa n'imihwi, abantu bakab bazikunda kuko zimeze neza.

Inyoni nini igukura hejuru mu kirere co hejuru yiyubakira icari hejuru y'igiti ikiberayo, igata amagi kenshi irya udukoko dutoyi isanga hasi.

Ibuye, imiserebanyi usanga kenshi mumazu y’abantu , mu bihome, zikaba zirya imibu , ntiziteye ubwoba Kuko zitarya abantu kandi ntaco zibagira.

Igiti kinini cuzuyemo amashurwe inyoni zibiri ziguruka mu kirere co hejuru zibayeho zirya dukoko duto duto kenshi zisanga mu mashamba hejuru y'ibiti.

Inyoni igikoko kiguruka mu kirere co hejuru ikaba yubakira icari mumazu kenshi isanga ariho ibiri ariho itamagi ikaba ariho iberura.

Inkende ni ibikoko bidateye ubwoba abantu kenshi barazikunda kugenda kuziraba ziba mubiti vyo mw'ishamba usanga zirya ivyamwa bitandukanye zikaba zimeze neza

Igiti gihagazemwo agaca, ubwoko bw'inyoni buguruka mu kirere co hejuru, ikaba irya uduswi tw'inkoko n'utundi dukoko dutoyi kenshi uzisanga mu misozi yo hejuru.

Ivyatsi vyinshi, inkanga y'irabura n'utuburungu twera, ririkumwo n'uduswi twayo ikaba ari igitungwa batunga m'urugo abantu bakaba bazikunda n'inyama yazo.

Inyoni mfise ibaragirabura n'iyera iguruka mu kire co hejuru ikab ihagaze ku giti iruhutse ironderera dukoko irya, kuko iga idukoko duto.

Umusenyi wo hasi intanga y'ibara ryirabura n'utuburungu twera ikaba iri mu bwoko bw'inkoko. N'igitungwa batunga bakongera bakanazorora kuko nazone zita amagi.

Inyoni iguruka mu kirere co hejuru ifise ibara ryirabura, zikaba zikunda kurya udukoko dutoyi nk'udusiba n'utundi; kenshi usanga zibera mu mashamba.

Ivyatsi vyinshi, inkende yigaramiye yiruhukira, kenshi uzisanga mu biti vyo mw'ishamba ariho zibera zikaba zirya ivyamwa bitandukanye canecane imihwi.

Inzoka nini ndende ikaba ifise ubumara bwo mu kanwa, iyo igukomoye ntamwanya munini uba usigaje ucupfa. Abantu bakaba bazitinya kuko uzisanga kenshi mu mashamba.

Ibuye inyoni nini ry'ibara ryibabura iguruka hejuru mu kirere rigendera mu birometero nyinshi rihagararira ku giti ikarya udukoko dutoduto.

Igiti kinini c'amababi menshi. Ingwe iriko irya inyama yahize, ikaba iri mu bikoko bigendera hasi vyambere bishobora kwiruka cane atayindi ishobora kuyisiga.

Ubwoko bw'inyoni yataye irigi kugira iberure havemwo uduswi twayo, bongere bazorore hanyuma bace basubira bazirye, kuko usanga inyama yazo ziryoshe.

Amashurwe menshi atukura, inyoni kugiti iguruka mu kirere co hejuru iririmba iyo bwakeye irya nudukoko duto duto cane gose

Ivyatsi vyishi ,inguge zibiri zirabura ibikoko vya mbere bikomeye biba mu ishamba birya ivyamwa bikuye mu giti kandi binatinyitse.

Ivyatsi vyinshi, inkanga zibiri zirabura zifise akamaro. Abantu barazirya bakongera bakanazitunga munzu.

Igikoko kinini cubwoko bwinyoni, cera gitembera hagati yuruzi, rifise izosi rirerire, umunwa muremure, irya udufi dutoduto, ikongera ikanaguruka mukirere cohejuru.

Ivyatsi vyinshi bifise igikoko co mw,ishamba giteye ubwoba abantu bakaba bagitinya kuko zibayeho zirya inyama mbisi kandi atanakimwe gitinya.

Agaca, ubwoko bw'inyoni buguruka mu kirere co hejuru bushobora kubona kure burya udukoko n'uduswi tw'inkoko.

Igiti, inyoni yibara ryirabura , nutuburungu twera, iguruka, igendera hejuru mu kirere irya udukoko dutoduto hamwe nudusiba.

Ivyatsi vyivara ribisi, agakwavu Kaba gaciye ubwenge , gashobora kwiruka cane , karya amashu , ivyatsi namakaroti .

Igikire n'igikoko mukwiyunguruza kigenda kirasimba kirya udukoko tuguruka nk'isazi, imibu, udusenene Kandi kikaba ziba ahantu haramazi gusa.

Ivyatsi vyinshi umusenyi u hasi inyona indende yera iguruka mu kirere ishobora guhagarara hejuru y'amazi ikongera ikanarya udukoko duto.

Igiti gifise amababi menshi, inyoni y'ibara ry'irabura rifise izosi rirerire n'umunwa muremure, ikaba iguruka mukirere cohejuru, irya n'udukoko dutoyi.

Ivyatsi vyinshi ivumbi ryo hasi, inyoni y'ubwoko bw'inuma riguruka mu kirere co hejuru zikaba zikunda kurya umuceri.